Omusawo ayambaile masiki oba akakokolo nga omusawo onho ayambaile nho buzindhaalo obukebera omuntu. Nga ayambaile esaati mundha ya gaitaku nhe kyambalo ekindhi ekyeru nga yetangire bulungi inho ali kulaga nti omusawo.

Entebe badhipanze mulainhi era nga entebe edho edhimu ndhilugavu nhedhisingamu bungi edhindhi dhilyagho mukala eye kivuvu era nga kumbali ogh'entebe dhinho ghaligho eisubi.

Ekibila kinhenhe ela nga ekibila ekyo kili mu nsozi nga mu maiso ag'ekibila ele eliyo olufu. Ekibila kino kilimu engila, ela nga elaga nti ghansi agh'engila agho ghaligho ekintu ekiligho ekyeru.

Akatale akatunda eby'okulya, ela nga abantu bali mu katale ako. Nga omukazi oghundhi alambaile oghundhi atyaime. Ela nga bali kutunda ebibala nga muwogo, nh'embooli.

Omusaadha ali ku kompyuta oba gyetwandhyese laputopu! Nga ali kulaga nti alinha kyali kubonha ku kompyuta okwo. Ela nga bwakozesa engalo dhe okunhiga byali kwendha obonha ku kompyuta nga ali kumeeza kwataile kompyuta ye.

Abakazi bali basatu bali mukutambulira mungira nga era bonha bonha betise enku nga bava kudhigherera babonheka bava mukibira nga nhi ghebali kutambulira kumbali kwaibwe kumbali okwengira kuliku emiti egindhi nga mighanvu egindhi nga mimpi mpi.

Ensozi dhameraku eisubi era nga ensozi dhino nnhingi nga tidhigemagana, edhindhi... olundhi olusozi kuliku emiti nga era olundhi luliku eisubi nga eisubi elyo lya "green" era ghangulu ghadho ghaligho ekireri.

Abantu bangi era nga ekireri kirikukaga nti kiri kufukuka nga einhuma ghe ghaligho ekizimbe nga nh'abantu abandhi babaliku einhuma bangiku omusaadha onho ayambeire esaati yabbulaka.

Emotoka kamunye era nga emotoka enho etwika abantu abatambuze eri mungira era nga ebese ebintu ghangulu eriyo emipaliso nhe bintu ebindhi bye bataire mu buveera.

Abantu balikusena amaadhi era nga abantu abo balikumuferede nga gyebali kusenaku amaadhi bali n'ebidhomolo oghundhi agemye ekidhulamu ekirugavu. Ghaligho omusaadha alinze eno saidi eno.

Ebimuli bya mulisa era nga ebimuli binho bibonheka bulungi, nga ebimuli binho biliku endhuki eri ku bitilaku omibisi nga era eri ku bbuuluka bwegwa ku kimuli. Ebimuli bili mu kala enhungi esikiliza okubonha.

Abasaadha bali kulyanhisa ente era nga bali kwendha gigema, ente ibiri dhi fanhanha kala nga lwa kuba nti mu nkoto yayo ghaligho kala endheru. Omusaadha ayambaire esaati ya makonho amaghanvu agemye omwigo nga onho oghundhi gha yendha okugigema ku mayiiga.

Endhoki nnhingi era nga endhoki dhinho dhi kunganhire ghalala dhilaga nti dhilina dhekili kuzimba ghe dhi kunganhire nga dhilyoti dhikunganhire ku muti era nga obwire to bibonheka bulungi aye nag era osobola okubonha nti dhili mu makoola agemiti.

Abasawo balikulongosa omulwaire era nga bonabona bambaire amatagho era nga bonabona bambaire dhimasiki oghundhi ataireku akakofira kumutwe nga kawaiti oba nkani ekala endheru.

Engira bagizimba mugeri ebyendhaghulo era nga dho ghanho dhamyetololo. Buli lugudho lubita mulwinhalwo lule lugya mule, lule lugya mule nga badhizimba bulungi era nga ghansi ghadho ghaligho ebintu ebili mukala edhendhaghulo.

Enhaikonto ba gizimbaku ekikomera nga era kya miti era nga gho mutwe gwa enhaikonto gwenhe betolozagho emiti nga nhi kumbali ghe bbowa, ghaligho ekidhomola ekindhi nga kya bbulu.

Obwire buli mumbeera nga obugya okuziba oba nga obuli kugya okukya, ela nga ghaligho omusaadha eyetegeleiza endhuba gyeli kuva oba endhuba yebonheka nga gyeli kugwa. Ela nga omusaadha oyo alina kyagemye mu ngalo.

Emotoka eri mungila nga eri kutambula, ghangulu ghe motoka eyo ghaligho ebileeli nga era ebileeli ebyo bilimu ebibala bala. Omusaadha ali kuvuga egaali nga eliku amatoke.

Ekisolo kigemye omwana ghakyo. Ela nga ekisolo kino kibonheka nti kikazi, nga kili kuteleeza omwana ghakyo mu kutu. Aye nga omwana onho abonheka nga tali kwendha kyebali mukola kuba kibonheka nti kili kumuluma.

Omusaadha ali kwokya amatafali nga era alikozesa enku nga era atyaime ku nku edho ghazinga emikonho nga ate ayambaire enkofira, ali kwokya amatafali era alaga nti aligho mulala.